maanaam répartition des pluies dina baax yow di nga xam ñaata hectares nga war a béy mais bu ñu la nee nawet wi du du du <hesitation> maanaam dina am ay jafe-jafe yow tamit di nga mën a réduire li nga war a mën a béy ba pare nga xam aussi ban semence nga war a utiliser te coppite jaww ji lu si gën a wóor mooy jël semence à cycle court semence yi nga xamante ni diir bi dafa gàtt <noise> jiw yi nga xamante ne diir bi dafa gàtt moo gën a wóor xam nga ba pare di béy xeetu béy boo xamante ne da ngay maanaam économiser ndox mi maanaam ndox mi da nga koy tënk si suuf si nga xam ne tey bu ñu demee ba nga xamante ne dañu am ay <hesitation> séquences ay woor ak yooyu noonu ay séquences de pauses pluviométries ah gàncax bi dina mën a dund parce que xeetu mbéy bi nga béy <noise> da nga béy xeetu béy boo xamante ni yaa ngi économiser ndox mi yaa ngi dégg donc yooyu mu ay mbir yu am solo la yoo xamante ni nit ñi dañ si war a bàyyi xel pour ñu mën a vraiment yokk sunu rendement agricole ba pare aar aussi sunu koom-koom
jërëjëf <hesitation> Cheikh Ndiaye mbokk yi di leen jaajëfal ba tey si ànd bi ngeen ànd ak seen rajo Koungheul FM <breath> ci fréquence su 92 point 1 ci émission bi ñuy waxtaanee lu jëm rek si wàllu changement climatique <breath> tey ñuy waxtaanee lu jëm rek si wàllu causes conséquences solutions <breath> émission bi nag di leen fàttali yéen a ngi koy déglu si jàppandalu <breath> si jàppandalu programme boobu wala projet boobu <breath> di wax rek si cadre projet boobu di projet 4R <breath> 4R nag bu PAM PAM di programme alimentaire mondial <breath> ñi ko financé nag mooy waa Fonds vers climat <breath> fonds vers climat ñoo ko financé ñu ànd si nag ak <hesitation> appui technique bu Jokalante <breath> ngeen koy déglu seen rajo Koungheul FM ci fréquence su 92 point 1 <breath> tey ñuy waxtaanee comme ni ñu leen ko waxee lu jëù rek si wàllu coppeeku jaww ji <breath> lu ko waral ak yan matuwaay la ñuy jël ak <hesitation> yan matuwaay la ñu si jël mu nekk loo xam tamit dafay am solo <breath> <hesitation> Cheikh sëñ Cheikh ba tey <breath> su ñu ñëwee si li nga xam ne moo di adaptation <breath> mu nekk loo xam ne dañ koy faral di wax saa su ne <breath> waaye tamit am beneen mbir booxam ne ñu ngi koy faral di wax muy <breath> lu jëm rek si wàllu <hesitation> gannaaw adaptation bi lu jëm si wàllu <hesitation> résilience tey su ñu xoolee <breath> baat yooyu ana naka lañ si mën a ñëwee ba nga xamante ni da nga ñu ko mën a faram-fàcceel <hesitation> diggante lu jëm rek si wàllu adaptation ak li nga xam moo di résilience
waaw résilience

jafe-jafe bu mën a am yow di nga ko mën a tëkku bépp jafe-jafe bi nga xam ne da nga ko war a am si maanaam wàllum chnagement climatique yow di nga ko mën a dëkku <noise> tey bu fekkee nawet <noise> dafa yéex a ñëw dafa yéex a tàmbali ah yow xam nga kañ nga war a ji yaa ngi dégg ah nawet bi bu fekkee dafa woor bi dafa gudd yow def nga semence boo xamante ni maanaam ji nga variété bi nga xamante ni dafay mën a dëkku woor yaa ngi dégg <noise> bu fekkee tamit yeneen gàllankoor dafa war a ñëw li nga xamante ni ñoo gën a ñoo gën a garaaw yooyu tamit di nga ko mën a dëkku bu baax loolu mooy résilience maanaam lépp lu mën a ñëw ak lu mu garaaw garaaw di nga ko mën a dëkku yaa ngi dégg léegi adaption nag mooy que xam nga nit maanaam bu fekkee mënoo mënoo ñàkk dëkk ak benn mbir <noise> munoo ñàkk a dëkk ak benn mbir <noise> da ngay mën a xam nan ngay def ba mën a dëkk ak moom yaa ngi dégg <noise> di nga xam nan ngay def ba mën a dëkk ak moom léegi yow bon adaption dafa bokk si <hesitation> comment dirais je si maanaam li nga xamante ni da ngay mën a aar sa bopp tamit aar sa alal xam nga parce que nee nañ la nawet dafay gàtt nawet yi du gudd ndox mi du bëri te wor yi dafay bëri mais nan nga mën a adapté wu si loolu mooy que nga jënd nga nga jiw semence bi nga xamante ni diir bi dafay gàtt ba pare mbéy benn genre mbéyteef boo xamante ni da ngay mën a sakkanal ndox mi ndox mi bu ñëwee dafay taaju yaa ngi dégg kon adaptation mooy nan la ñuy def ba mën a dëkkoog moom léegi <hesitation> lu ñuy wax résilience mooy nan lu mu garaaw garaaw lu mbir garaaw garaaw nan la ñuy def ba mun ko dékku donc yooyu ay mbir yu am solo la si maanaam coppite jaww ji
jërëjëf <hesitation> sëñ Cheikh ba tey beneen laaj bi <breath> mooy su ñëwee rek si li nga xam ne moo di <hesitation> yan matuwaay lañ war a jël ba mën a dëkku li nga xam ne rek moo di changement climatique bi <breath> waaye tamit ñu ñëw si li nga xam ne rek moom la ñu war di def béykat yi yan matuwaay la ñu war a jël <breath> ba li nga xam ne rek moo di changement climatique <breath> tey ñu mun ko dëkku mun a <hesitation> lal ay pexe <breath> lal ay pexe ba seen mbéyteef di jëm kanam <noise>
léegi xam nga matukaay yi nga xamante ni dañ ko war a jël dafa am deux niveaux benn bi mooy niveau un bi mooy que la modification des dates :fa de semis maanaam date yi nga xamante ne dañ si war a ji dañ ko war a soppi yaa ngi dégg beneen bi mooy ñu mën a chnagé ay variétés yu ñuy béyee <noise> xam nga maa ngi doon béy *** ma béy fure maa ngi doon béy fure ma béy fleur onze maa ngi doon béy fleur onze wala ma béy ** yaa ngi dégg ba pare xam yooyee si yan dates laa ko war a ji parce que dafa am solo dafa am genre gàncax boo xamante ne dafa am date boo ko war a ji naan <noise> nee nañ ni que foog boo demee ba nga xamante ni am nga <hesitation> ñetti taw yu nga xamante ni tegloo na te seen cumul weesu na ñaar fukki milimètres wala bu yemoo ko mun nga jiwante ba léegi tamit war nga dem laajte agriculture nga laaj ko kañ nga war a ji

te bu njëkk ba Seydou dama daan gis gas yi balaa ñu doon ji dañuy gratter ba pare premier taw bu ñëwee gars :ra yi dañuy gratter tool yi parce que dafa am tàngoor boo xam ne mooy nekk si suuf si tàngoor boobu faaw mu génnyaa ngi dégg te bu fekkee dafa taw ni bérét rek nga dem rek ji raado yooyu mun na du ñu la ne du baax mais munna gën a baax mun na gën a war nga gën a mën a am rendement agricole léegi li gën mooy nga premier taw bu ñëwee nga defar sa tool yooyu yëpp dafa bokk si adaptation yi gratter ko ba suuf si nooy nepp <noise> yaa ngi dégg deuxième taw bu ñëwee taw si troisième taw mu ji parce que loolu bu amee rek après woor bi du gudd du toog ay cinq jours wala ay trois :fa jours yoo xamante ni du taw yaa ngi dégg kon foofu côté boobu tam war nañu xool aussi yan variétés la ñuy béy xool tamit ak nan la ñu koy jiwee xam nga changement climatique nag métti na doy na waar doy waar boo xamante ne <noise> adaptation bi ça demande des moyens xam nga dafa laaj ay moyens moyen la laaj parce que dinañ dem ba nga xamante ne nawet bi dafay wàññeeku bu baax léegi bu demee ba wàññeeku léegi ñun lan lan mooy pexe bi ah te bu dee au niveau des pays développés ñoom dañuy mën nañu am ay drônes ay avions : fra xamante ni day wër di leen arrosé seen tool yaa ngi dégg mais tey loolu bu ñu ko naree def day métti si ñun xam nga donc yooyu noonu ay mbir la yoo xamante ne léegi lan moo la siy mën a dimbali nga mën a def ay xeetu mbéy yoo xamante ne da ngay maanaam tënk ndox mi si biir tool bi nga xam ne du fa du fa gaaw a génn voilà léegi tamit mooy <hesitation> am ay variétés yoo xamante ne tamit dañ ko war a dañ ko war a jënd ay variétés maanaam date de semis dates yi nga xamante ni dañu war a semer xam nga boobu mooy niveau deux bi ak tamit ñu mën a yokk aussi fertilisation bi defaraat suuf si bu di dajale di def ay fumier organique di def ay compostage di ko def si suuf si loolu tam lu am solo la yaa ngi dégg ñu mën a installé tamit ay syqtèmes d' irrigation yu bees xam nga mën a développé tamit ay nouvelles variétés ay variétés maanaam de semence yoo xam ni dafay bees <noise> te Seydou si jamonoy coppite jaww jii ~,nu nekk nii maanaam dafa am <hesitation> loo xam ni dañ ko war a jëmmal mooy waruñu yem kese si mbéyum nawet dañu war a béy nawet parce que mbéyum ndër lu am solo la
peut être que nit yi dañ koo <hesitation> maanaam kii wul bu baax mais jigéen ñi ñoo ëpp lu ñu koy def <noise>
mais lu am solo la loo xamante ne dafay yokk ndëgërlaay résilience yaa ngi dégg kon loolu vraiment yooyu yëpp ay aspects la yoo xamante ni doomu aadama yi dañ si war a bàyyi xel pour mën a gën a adapté wu si changement climatique
am na solo Cheikh Ndiaye <hesitation> su ma ñëwee si dates yi nga wax <hesitation> changer dates yi tey su fekkee ñu ngi cahnger dates yi yan dates <hesitation> nga yaakaar ne war nañ ko mun a jàpp <noise>
waa xam nga dates yi

yaa ngi dégg
yen dates ñoo si gën
waaw xam nga bu ñu demee ba le quinze juin fii nii si gox bii Koungheul
bu ñu demee ba le quinze juin :fa <noise> ah maanaam war nga mën a <noise> ji
yaa ngi dégg am na ñoo xam ne dañuy def semis à sec mais loolu ba léegi wóorul mais ñi ko war a def bu fekkee nit yi daén ko bugg a def le premier juin ba le vingt cinq juin <hesitation> tawul ah bu boobaa mun nañu def semis à sec mais li gën mooy nga bàyyi ba mu taw ba pare yaa ngi dégg <breath> c' est que gerte
semis à sec mooy faru wala
waaw defe naa ko ah loolu ngeen koy waxee genre yooyu la de maanaam balaa muy taw gars yi ji dugub
ji fugub waa faru
voilà am na ñoo xamante ne dañ koy def mais loolu boo ko bu fekkee da nga ko nar a def bu fekkee munoo ko ñàkk a bañ a def boo koy de'f na nga bàyyi ba ay côté le vingt cinq juin ah <noise> voie ay le troisième decate mujjantelu si jeexintalu weer bi

yaa ngi dégg mais bu munee ñàkk nag moo gën nga bàyyi ba mu taw ba pare nga door ko def xam nga de mais li si ëpp li nga xamante ni si maanaam wàllum suuna wàllum <hesitation> <noise> comment dirais je <hesitation> wàllum <hesitation> mboq ak gerte bu si nekk dafa am maanaam période bi nga xamante ni moom nga ko moom nga ko war a ji am na yoo xamante ne si ñaareelu fukki fan si mois de mois de juillet la am na yoo xam ni si <hesitation> fukki fan yu njëkk si mois de juillet <breath> am na yoo xamante ni si ñetteelu maanaam <hesitation> comment dirais je <hesitation> si <hesitation> ci <hesitation> ñetteelu fukki fan yi si mois de juin wante li gën a wóor si date bi nga xamante ni da nga war a ji <breath> nga bàyyi ba am ñetti taw yoo xamante ni dañu tegloo te boo leen dajalee seen cumul mot na ñaar fukki milimètres bu boobaa yow sa affaire dafay assuré
jërëjëf loolu it leer na

<hesitation> ak pexe yi nga xam ne béykat yi war nañ ko lal ndax si régions yëpp benn lay doon wala benn la war a doon
non du doon benn parce que xam nga tey ki dëkk Mboro <noise> ak ki dëkk Koungheul seen suuf bokkul yaa ngi dégg ah ki dëkk <hesitation> Ranerou Ferlo ak ki nekk <hesitation> comment Tambacounda seen suuf bokkul suufu Tamba ak suufu Koungheul du benn yaa ngi dégg tey dafa am ay xeetu maanaam <hesitation> comment dirais je adaptation yoo xamante ne <noise> mbéyteef yoo xamante ne war nañ ko mën a def muy bonne pratique agricole yaa ngi dégg bonne pratique agricole boobu nag bon mu ngi dëgg nekk si entre <hesitation> météo ak agriculture parce que agronomie benn chance culturale la boo xamante ne les méthodes sont météorologiques méthodes yi métérologie c' est c' est météo moo koy joxe <noise> mais résultats yi day servir en priorité l' agriculture kon méthode bu mbéy mu ngi aaju si météo parce que mbéy dafa am ñett yi nga xamante ne ñoom ñoo ko tënk muy ndox ah naaj ak ngelaw te yooyu yëpp météo moo koy saytu te yëpp nag bu fekkee da nga dem ba xam à temps maanaam <hesitation> laata nawet bi di ñëw Alpha nee na si rajo bi météo nee na dana taw taw bi dana ànd ak dënnu wala dana ngelaw yow di nga am say di nga di nga di nga di nga xam yan jumtukaay ngay jël pour mun a <noise> maanaam dëkku looleeyaa ngi dégg kon tey gàncax dafa am lu ko yor mooy suuf <hesitation> naaj ndox ngelaw naaj bi nag lu si am solo la yaa ngi dégg gannaaw jiw bu baax kon yooyu ay mbir la <noise> yoo xamante ne dañ ko war a jël jëmmal ko ngir mun a vraiment yokk suñu production ak dëppoo ak changement climatique bi parce que lu ñu sóoraale mooy maanaam production yi yëpp yu bëri dafay dafay wàcc lu mel ni mboq bi dañuy gis ne que <noise> production bi day gën a wàcc lu ñu si daan am dafay gën a néew lu mel ni dugub tam kazaalika naka noonu <noise> yaa ngi dégg gerte gi tamit noonu kon yooyu noonu pour ñu mun a yokk suñuy production agricole mun si am lu bëree bëri bu ñu demee ba nawet jeex ñu mun a génnee maanaam ay mbaalu gerte yu bëri ñu jaay ko am naataange donc yooyu daf foog ñu jokk si ay xabaaru météo di déglu météo balaa ngay ji <noise> di déglu météo balaa ngay béy dindi ñax di déglu météo balaa ngay def engrais di ko déglu aussi balaa ngay récolter parce que di bu la joxee information yi fukki fan balaa muy ñëw yow di nga mën a préparer wu xam ni nga war a def ak fi nga war a teg sa tànk
<noise> jërëjëf jërëjëf foofule it <hesitation> am na solo <breath> <hesitation> gannaaw loolu tamit <hesitation> beneen mbir bi nga xam ne rek dañ la koy laaj maanaam <breath> yan matuwaay la béykat bi war a jël rek ba mun a dëkku li nga xam ne rek <breath> moom la ñuy <hesitation> wax choc climatiques yi
waaw coppite jaww ji matukaay bi nga xamante ne béykat yi daf ko war a jël mooy béykat bi dafa war a taxaw temm <noise> di déglu information yi parce que coppite jaww ji lenn la loo xamante ni mu ngi nekk si entre tàngoor bi yaa ngi dégg ak wàññeeku taw yi ak ngelaw yu bëri yi ak maanaam lu ñuy wax les événements extrèmes maanaam taw yu méttee métti yi dafay gën a bëri ay taw yoo xamante ni day jéggi cent milimètres dafa gën a bëri yaa ngi dégg <noise> kon matukaay yi nga xamante ni moom la béykat bi war a jël mooy que chaque jour rek mooy li ma lay wax na jël information métérologique jiital ko si lépp lu muy def di déglu météo balaa ngay ji ngay déglu météo balaa ngay dem sa tool nga déglu rajo bi amaana di nga dégg Seydou ne la bon <noise> météo nee na dina taw wala du taw tu vois nga xam tamit yan xeetu suuf nga war a bayee

parce que suuf yamuñ si ruuj kese da nga ko war a ruuj gratter ko tàngooru suuf si génn ndox mi ñëw tu vois parce que dafa am yoo xamante ne ay ferñeent yoo xamante ni ah tey suuf si bu fekkee dafa taw rek nga ji yow amaana newuñu la mbay mi du baax mais tamit mbay mi mun na métti quoi parce que dafa am ay jiwu ñax yoo xam ni ñooy nekk ci biir suuf si léegi loolu foog nga yëlëb ko pour nga xam ne doo leen may temps pour ñu mun a germer moo tax premier taw lu si gën a baax mooy nga defar tool bi defar suuf si léegi laata nga <hesitation> li ferñeent yooyu noonu nekk ci biir <hesitation> suuf si di jug <noise> yow tey boo ko grater dootum mun a dem deuxième taw nga jaaraat si troisième taw nga ji xam nga tey loolu kon yow kenn du werante ni que sa tool dina rafet te jug bi tamit macha allah macha allah
ba tey su ma ñëwee si li nga xam ne moo di xibaaru météo rawatina nag li nga xam ni moo di prévision saisonnière yi ndax dana jàppale béykat bi ba nga xamante ni dina mun a jël décision am <hesitation> xam ban xeetu mbayteef lay bay <breath> ndax day béy <hesitation> li nga xam ne gàncax boo xam ne dafay teel a ñor maanaam variété buy teel a ñor
ah waaw prévision saisonnière boo xoolee lu tax ñu koy joxe <noise> parce que prévision saisonnière daf lay jox maanaam mbir la boo xamante ni day permettre tey béykat bi mu mun a xam maanaam longueur de saison bi ñaata lay doon parce que guddaayu nawet bi mën na yem si quatre vingt dix jours mën na nekk cent deux jours comme mën na nekk cent vingt jours si guddaayu nawet bi yaa ngi dégg léegi tey bu fekkee da nga jël prévision saisonnière yi dañ la ko jox ñu ne la nawet wii kat dana teel a taw wala taw bi dana xaw a yéex wala longueur de saison bi dana mat cent vingt jours wala quatre vingt dix jours yow béykat bi di nga xam ban façon jiw ngay jël pour ji ko ji boo xamante ne dina méngoog longueur de saison bi tu vois <noise> ah léegi tey bu fekkee maanaam <hesitation> comment dirais je da nga war a tamit def yenn liggéey yi nga xamante ni da nga ko war a liggéey si tool bi ba léegi tamit da nga war a maanaam <hesitation> jëfandiku si prévisions saisonnières yi chaque jour da nga ko war a da nga da nga ko war a déglu xam gars yi lan lañ la wax si taw bi ndax taw bi dafay gàtt <noise> ndax nawet bi dafay taw ba si yàgg jékki-jékki saa taxaw wala ndax woor yi dafay gën a bëri wala ndax nawet wi dafay teel a jeex yooyu yëpp boo ko amee information yooyu nga koy suivre vraiment di nga bay bay bu mucc ayib di nga si am rendement bu mucc ayib bu neexee yàlla incha allah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
si jàppandalu projet boobu ñuy wax programme 4R <breath> si projet PAM programme <breath> alimentaire mondiale <breath> si jàppandalu ñi nga xam ne rek ñoo di maanaam ñi nga xam ne ñoo ko financé <inhales> muy fond fond vers climat <breath> ànd si nag ak ñi nga xam ne rek ñoo fi waa Jokalante <breath> ci noonu tamit mun nañu wax ne ñi nga xam ne ñoo ñuy <hesitation> déglu <breath> amaa na sax am na ñu doon woote waaye xam naa ne di nga si jël ay xëy na ñetti auditeurs ñeenti auditeurs <breath> ndax <hesitation> ñu mun a tëj li nga xam ne moo di émission bi <breath> balaa suñu <hesitation> invité bi di sëñ Cheikh Ndiaye di wax ay kàddu yi nga xam ne rek da koy dénk <breath> ñi nga xam ne ñoo di béykat yi mbokk yi kon ku bugg a participer rek mun nga woote si 77 355 <breath> 38 19 ngeen daal di joxe seen contribution si li nga xam ne rek moo di émission bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee nii <breath> ci seen rajo préférée la 92 point 1 Koungheul FM <breath> <hesitation> <hesitation> numéro bi 77 la 355 38 19 allo allo waaw
Cheikh Top Kër Mandoumbe
Cheikh Top Kër Madoumbe
waaw na nga def
<noise> maa ngi fi
<noise> waaw émission bi de am na solo

ah li muy

waaw comme ay béykat <noise> lañ ñu xam li muy wax yow moom heure boo waxee rek dafay leer naññ waaw kay maa ngi jéggalu beneen yoon incha allah
jërëjëf jërëjëf <hesitation> Cheikh Top <hesitation> K¨r Mandoumbe ñu ngi lay jaajëfal bu baax <breath> <hesitation> su ko defee it ñu wéy di ànd ak yéen rek seen rajo préférée la 92 point 1 <breath> 77 355 38 19 mbokk mi asalaamaaleykum allo
allo **
waaw sëñ bi tur beeg <noise> fooy wootee <noise>
waaw Boy Diallo mooy woote
Boy Diallo fooy wootee
maa ngi wootee Koungheul santhie
Koungheul santhie waa bisimilah Boy
waa lu <hesitation> thème bi nga joxe bii moom <hesitation> lu am solo la waaw maanaam mbir moom soo ko <hesitation> buggee avancé moom il faut <noise> Cheikh ngeen jàppalnante affaire yi jëm kanam quoi <noise> waaw <hesitation> li ngeen di wax noonu dafa am solo trop trop
jërëjëf
waaw kontaan naa si émission bi
jërëjëf jëëjëf
waa ok jërëjëf
merci beaucoup ñu ngi koy jaajëfal moom itamit kàddu yooyu am na solo <breath> ba tey ñu jëlaat beneen mbokk si ligne bi mbokk mi asalaamaaleykum
<noise> asalaamaaleykum
maaleykum salaam wa rahmatulah
waaw man la Aliou Wiklane waaw waaw mbaa yéen a ngi si jàmm
alhamdulilah sant yàlla bu baax
waaw <hesitation> ñu ngi kontaan si émission bi waa si changement climatique bi ak itam <hesitation> yan pexe la ñuy def ba mën a <noise> <hesitation> déggoo ak météo daal ci ay conditions <hesitation> xam naa changement clim moom loolu moom changement chnagement boobu moom yaakaar naa ne daal <hesitation> daal moom pour mu pour mu wàññeeku moom lu jafe la ndax changement clim bi lenn moo koy indi li si * moo di ne <noise> ci dundu doomu aadama yi ak si <hesitation> nekkinu doomu aadama yi ak ci jëfandikoo doomu aadama yi ci wàllu àll bi loolu yëpp day indi jafe-jafe ci wàllu clim kii bi changement clim bi <hesitation> boo xoolee ne boo jàngatee ne population bi yokku nañ <noise> te allo
maa ngi lay dégg <hesitation> <hesitation>
waaw boo xoolee ne population bi yokku te li ci ëpp li ci ëpp li ci ëpp lu bëri ci ci àll bi li ngay jëfandikoo ndax <hesitation> réew bu amul garab taw ba mën na am jafe-jafe taw ba mën naa wàññeeku te xoolal fi mu toll nii booko xoolee tey jii tey boo xoolee <noise> depuis ci gannaaw ni garab bi meloon ci àll bi ak ni <hesitation> fu nekk ni mu meloon léegi melatul ko diggante dëkk boo demoon da daan da daan lëndëm kiriis mais loolu yëpp amatu fa population yokku nañ <hesitation> borom kër yi il faut ñu wuti ay * ay matt yooyu yëpp ci àll bi lañ koy goree ñii ne nañ dem si affaire yi pour amuñ doole il faut ñu wuti këriñ dem si ay pour même ay garab yu digaloo boo kodeful léegi ci say tool sax <noise> dañ koy ñëw sa gannaaw fekk ko fa dem def ko matt wala ñu defi ko leneen kon pexe moo xam ne mii nan la ñu mën a def ba climat affaire boobu change su fekkee du ñuy jëmbat garab <noise> di gor garab te duñ jëmbat te duñ jëmbat garab mais bu fekk fekkoon ne nit ñi <hesitation> nit ñëpp nit ñi kenn ku nekk ci ñun lu am waay sax nga def ñett garab wala ñeenti garab nga jëmbat ko konoon konoon konoon konoon konoon xëy na garab yi dana bëri

nit ku nekk waaye kenn deful jëmbat garab wala lañ jëmbat a ka bon aaruñu ko léegi nag kenn ku ne bu xëyee wala kër gu nekk na jëfandikoo si garab loo xam ne dina ëpp téeméeri garab il foog ñu jëfandikoo ay xet a ki ay matt a ki ay pour ñi am doole dem dem leb suñu yooyu yëpp <hesitation> mooy dox ci réew mi
jërëjëf <hesitation> <hesitation>
soo voilà loolu loolu loolu lu kéemaan la ba nga xam ne daal il foog daal pour ñu jéemaat seet naka la ñuy mën a <hesitation> toogaatee daal ci wàllu chabgement clim bi noonu
<hesitation> <hesitation> jërëjëf
ah d' accord baax na merci
merci beaucoup <noise> ñu ngi koy jaajëfal sëñ Aliou Wilane xam naa dañuy jëlaat beneen mbokku su ko defee rek <hesitation> ñu daal di <noise> tënk mbokk mi asalaamaaleykum
allo ça va Seydou
ça va bien
ça va mbaa yaa ngi si jàmm
alhamdulilah <noise> tur bi naka la fooy wootee
Badiane la Badiane **** espace vert
<hesitation> <hesitation> Badiane
waaw maa ngi <hesitation> rafetlu émission bi <noise> ah di nuyu suma mbokk moomu Cheikh Ndiaye suma xarit suma wóllare nit ku baax nit ku gëm boppam nit ku bëgg li muy def vraiment ay kàddoom rafet na lool te it ñëpp képp koo xam ne nii maanaam bàyyi nga xel ci li mu wax rek loolu sa njëriñ la quoi doomu aadama bi nag doo ko fekk mënoo koo wax ne da ngay def lii def lii mais saa su nekk rek liggéey dafay wax rek pour maanaam mu <hesitation> ci sa jëmukaay mais lépp loo xam le nii donc nit ki moo ko programmé comme ni nga ko waxee noonu di ko bàyyi xel dafa am solo pàarce que <hesitation> adduna bi lépp loo xam ne ni tey moom ñoo ngi koy jëfandikoo rek maanaam booy xool ci wàllu météo lu am doole lu am solo lu jar di suivre
<hesitation> <hesitation> <noise> jërëjëf
aka baax a baax
jërëjëf <hesitation> ñu ngi koy jaajëfal moom Dame <hesitation> ñu koy jaajëfal moom it ak kàddu yu mu yëkkati <breath> <hesitation> am na solo kon <hesitation> su ko defee it <breath> noonu rezk <hesitation> la ñuy daal di ñëwaat ànd ak suñu naataango <breath> <hesitation> kii di sëñ Cheikh Ndiaye <breath> <hesitation> gannaaw bi nga xam ne rek <hesitation> déglu nañ ay <hesitation> quelques <hesitation> ñi nga xam ne rek ay intervenants lañ ñoo buggoon rek <hesitation> may leen chance ñu wax tuuti <breath> <hesitation> su ko defee comme waxtu bi dab nañu nag ñu ngi jégalu si ñi nga xam ne ñoo doon bëgg a woote yëpp <breath> <hesitation> su ko defee sëñ Cheikh ñu bàyyi la rek nga daal di <breath> ñëw <hesitation> indi say kàddu gannaaw interventions yi noo ko jàngatee waaye tamit <breath> wax yan ban message ngay dénk ñi nga xam ne rek ñooy askan wi
waaw Seydou gars yi maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal encore vraiment Koungheul ay nit yu baax ñoo fi nekk am naa fi ay soppe macha allah yal na leen yàlla <hesitation> may jàmm xam nga Seydou tey <noise> xam nga yow tey bu tàngee bu la neexee nga jënd ventilateur mun naa ne bu la neexee nga jënd wantaay ba pare uppu <noise> pour di dàq tàngoor bi ah wa illaa nga jënd ventilateur mu lay uppu yaa ngi dégg wa illaa nga jënd climatiseur <noise> mais tey bu fekkee tey mala yi tey mala yi bu tàngee xam nga tey garab yi moo daan waral que ñu am un micro climat

<noise> mais tey bu fekkee dañ dagg garab garab yëpp <noise> mala yi bu tàngee nu ñuy def dañuy daw fu ñu jëm si kër yi moo tax yenn saa yi ngay dégg nit naan jaan dugg na sama kër wala benn rab dugg na sama kër wala sikoor dugg na fi parce que yooyu yëpp si àll bi lañ daan dund <breath> léegi dañ dem ba gars yi dañuy yàq àll bi <breath> bu ñu yàqee àll bi léegi ñoom dootuñu am fu ñuy nekk léegi <noise> si kër yi la ñuy dem directement yaa ng dégg <breath> tey garab xam nga garab munul jënd wantaay di uppu boppam mënut a jënd climatiseur mënut a jënd ventilateur mais bu tàngee tey du ko arrangé mala bi sax xam nga mën na daw dugg si biir kër yi ah wante garab gi fa mu nekk lay dee yaa ngi dégg <noise> te bu boobaa loolu dafay <noise> wàññi maanaam sunu sunu sunu dundin da f koy wàññi parce que tey bu ñu nee changement climatique li si njëkk tey li koy njëkk a indi mooy maanaam la modification de le renforcement de l' effet de serre lu koy indi mooy dagg garab yi xam nga <breath> bu ñu jugee foofu après ñu ne la perte <noise> de la biodiversité xam nga <noise> bu ñu jugee foofu léegi ñu ne léegi ah couche d' ozone bi li nga xamante ne moom moo doon waral ni que jenneer yi ah yuy jugee si jant bi bañ a mën a ñëw directement si nit ki mën bañ ñu indil ay gàllankoor kooku tamit dafay dégrader maanaam dafay def ay pax <noise> yaa ngi dégg ah léegi bu ñu jugee foofu nag bu ko defee ay pax ba pare lu muy def <breath> ngelaw li nga xamante ni moom la ñuy noyyi moom lay soppi yow au lieu ngay noyyi air bu neex mais air bu tàng jër yenn saa yi du la dala yenn saa yi da ngay jékki-jékki saa ngay noyyi ngelaw lu tàng jër yenn saa yi nga gis ñoo xam ne dañuy bori ba seen dereet yi ba seen <hesitation> bakkan yi di nàcc nàcc bu garaaw xam nga <breath> léegi loolu nag bu ñu fa jugee lan lay indi léegi après lu muy indi mooy maanaam dunf gi day wàññeeku parce que tey bu ñu fekkee dañu dagg garab yi yooyu noonu yëpp ndox amatul ah xam nga dund bi day wàññeeku parce que lu ñu waroon béy lu ñu war a amati lu ñu war a am <hesitation> si rendement agricole bi duñ ko amati ndox mi dafay wàññeeku léegi nag après ñu naan problème de santé publique maanaam di problème mu wér-gu-yaram kon <hesitation> maa ngi jaajëfal intervenant yi si côté boobu noonu garab lu am solo la <breath> maa ngi <hesitation> ñaax sama mbokk yi maanaam ñuy jëmbat garab <noise> ñu koy jëmbat parce que lu am solo la nit xam tamit dagg garab bu munul ñàkk ñu xam nan la ñu koy daggee parce que garab mun nga ko dagg mu jébbiwaat mais bul ñëw ba si tronc bi ne ko téll mu dagg vraiment garab boo xamante ni mu ngi fa ay ati at nga ñëw dagg ko kooku vraiment tamit da ngay waaru yaa ngi dégg yooyu yëpp vraiment dañ ko war a jëmmalaat jéem a aar suñu àll bi pour suñu alam gën a mun a mucc ayib sunu béy gën a baax sunu rendement agricole ñu gën si yëg sunu bopp koppar gi gën a bëri Sénégal neex voilà
<hesitation> loolu ngay tàggatoo
loolu laay tàggatoo
<hesitation> <hesitation> <laughs> jërëjëf <hesitation> sëñ Cheikh Ndiaye <noise> ñu ngi koy jaajëfal bu baax si kàddu yooyu <breath> jaajëfal ko it jaajëfal auditeurs auditrices yi nga xam ne it ñoo doon déglu seen émission <breath> bile waaye tamit ñi nga xam neñoo jot a jël seen i téléphones woote joxe seen contributions ñu ngi leen di jaajëfal <breath> jégalu tamit si ñi nga xam ne <breath> ñoom ñoo bëgg a dugg te dugguñu c' est que <hesitation> benn <noise> jamono dafa am loo xam ne ñoo doon ko waxtaanee moo taxoon <noise> ubbiwuñu antenne bi ñu ngi siy jégalu <breath> xam naa ne beneen yoon dinañ bàyyi auditeurs yi di daal di intervenir ndax boobaag léegi téléphoe baa ngi sonné <breath> jégalu si li nga xam ne mënuñ ko jël <breath> <hesitation> énu doon waxtaanee tey nag lu jëm rek si wàllu changement climatique ñu doon waxtaanee causes conséquences ak solutions <breath> <hesitation> loolu nag ngeen ko doon déglu mooy émission boobule <breath> ngeen ko doon déglu si jàppandalu <noise> projet boobu nga xam ne rek moo di <breath> programme 4R bu PAM PAM di programme alimentaire mondial <breath> waaye tamit ànd si ak financement wu <breath> ñi nga xam ne rek ñoo di fond climat vers ak ak <hesitation> jàppandalu ñi nga xam ne ñooy waa Jokalante ngeen ànd seeg seen rajo préférée la 92 point 1 Koungheul FM <breath> seen xarit Seydou Dieng doon ko présenté <noise> ñu àndoon seeg ki nga xam ne rek moo di Cheikh Ndiaye chef station météo bu Koungheul jaa ngeen jëf si déglu bi Alpha Ba moo nekkoon si technique bi